Omongikazi abagqoke bazivikela bame phambi kwemota ethwala izigulane eseziphatheke kakhulu zisuswa emakhaya zizolethwa esibhedlela. Kuyandise ukuthi ayibhadalelwa imota le.

Nxa umuntu ehlolisiswa ukuthi akala igcikwane lecovid 19, kukhona abamhloma khona emakhaleni kuyethutshela khonale. Besebekukhipha becubungulisise ukuthi ikhovula lakhona lilomkhuhlane na kumbe alila.

Abalemibala ehlukehlukeneyo basendlini yokuhlinzela bagqoke izembatho zokuzivikela ezihlanganisela amamask lezigqoko zekhanda ukuthi bengathathi imikhuhlane.

Umongikazi bagqoke ezomsebenzi ezihlukehlukeneyo ezilembala etshiyeneyo bazivikele bavala amehlo konke lama khanda kutshengisela ukuthi sebezimisele ukuqhuba umsebenzi

Omongikazi owesilisa lowesifazana balungiselela isigulane esizohlinzwa esibhedlela beqoqe konke abazakusebenzisa ekumuhlinzeni.

Umufi obulewe ngumkhuhlane omubi kakhulu okwamagama ufihlwa ngoMongikazi abagqoke ngokuzivikela okukhulu kakhulu.

Omongikazi abathathu bayagqokisana belungiselela ukuthi bangene e theatre bahlinze umuntu ongaba elomkhuhlane omkhulu.

Kulomkhuhlane osumemethekile. Abazali bazohlatshwa ijekiseni ngomongikazi ukuze bavikeleke njalo bagqoke ama mask.

Umama ulande ukuzothontisela umntwana ekilinika umongikazi uyathontisela njalo umongikazi ukhonza imozilemu.

Umongikazi uselindele ukuthi ahlole iziguli. Ugqoke wazivikela wafaka amamask wafaka lezigqoko zekhanda lalokhu okusasibhakabhaka.

Lowu ngumkhankaso wokuthontisela abantwana bethontiselwa uvitamin A ukuthi behlale behlanzekile emzimbeni njalo ama vitamin esilwa lemikhuhlane.

Isigulane esingezwakahle siyahlinzwa ethiyetha sihlinzwa ngabomongikazi abaqeqethsheyo abafunde ngezokuhlinza.

Kutshengisela umfanekiso wokuthi nxa umuntu elomkhuhlane wophepha kumele akhwehlele evale umlomo hayi ukukhwehlelela emoyeni ngoba uzagcwalisa amagcikwane indawo yonke.

Laba ngomongikazi abaqeqetshe okwamagama abakhangela ubhubhane lwama virus abulalayo, bagqoka okokuzivikela ukuthi abatshiyilutho phandle.

Omongikazi balomkhankaso wokuhlolisisa omama iBP yabo ukuthi igazi lihamba ngendlela efaneleyo yini bayabachazela abangakwenza nxa likhwelile kumbe nxa iyehlile.

Kulemikhuhlane esimemethekile esigabeni, njalo abantu basukumele phezulu ukuthi bazolatshwa ngokuhlatshwa ijekiseni ngabomongikazi kuleyo ndawo.

Osumemethekile esigabeni esisemephandleni, umongikazi uzoncedisa ukuthi ukumemetheka lokhu kwehle ngenani eliphansi.

Amabhuku amabili aphiwa yiUnicef abantwana ancedisa ukuthi abazali bebalele abantwana bebelolwazi ngemidlalo langemikhuhlane.

Kusekilinika kulobaba ongezwa kahle omongikazi sebemncedisa ngokuthi bamhlabe ijekiseni kukhanya ethithibele njalo eyethukile kakhulu.

Ababona ngezempilakahle bayanqumanquma ezibhedlela bencedisa omama abasanda kubeletha ukuthi bemunyise njani abantwababo njalo bebanathise njani ukudla okusezigujini.

Umabhalane wezempilakahle uthatha imniningwane yalo ujaha ohleli eceleni ukuthi ayilobe phansi ukwenzela ukuthi isibhedlela sisale sile record yakhe.

Ubaba uthwebulisa phansi imininingwano yakhe elomongikazi, ukuthi bebe lobufakazi bokuthi uke wafika kule indawo njalo ube lande udaba lwani.

Udadewethu ukha amanzi evela empompini ukuthi ewabeka endlini abe ngawokunatha useqedile njalo ukuwatshawatsha ngoba impahla sezibonisa ukuthi sezisoma ezisecingweni.

Abantu balesi sigaba baludwendwe esibhoraneni bazokukha amanzi ukhona okotshozayo ekotshozela esigubhini lesi abanye balindile ukuthi labo bethole ithuba.

Amanzi asivikela emikhuhlaneni eminengi ikakhulu nxa sigeza izandla sivela esambuzini. Amajemusi ,ingculaza kuyaphela kutshabalele ikakhulu singasebenzisa isepa.

Ukhathazekile ngesihlobo sakhe lesi esigulayo. Umongikazi uthwele umtshina lowu ukuthi awufake endlebeni ezwe ukuthi inhliziyo yomntwana iyatshaya yini ngendlela okumele itshaye ngayo.

Kusayakhiwa kule indawo izindlu zakhona zincinyane kodwa kusaqhutshwa kutshengisela ukuthi kuzathi sokuphelelisiwe uzabona indumezweni yendawo.

Abantwana be Primary abangabafana baludwendwe bathwele amankomitsho munye ngamunye. Alembala ehlukahlukeneyo eminye iluhlaza, eminye ibomvu .

Kulodwendwe olumelele ukukha amanzi. Kukhanya kusemakhaya lapho amanzi akhiwa khona nzima besebenzisa amabhakede.

Umfanyana lo omcinyane ugeza ubuso ngenjabulo enkulu amanzi ewathatha e tankeni ikhipha amanzi amahle kakhulu akhanya ehlanzekile.

Esibhoraneni esikhatshana lezindlu, kulabantwana abane abazokukha amanzi, bancediswa ngusisi omkhulu ukukotshoza lawo manzi ukuthi aphume kahle.

Abazali behlezi emabhentshini. Balalele lokho abakutshelwayo, njalo bachumile, kukhanya balamabhuku afanayo. Bazefundiswa.

Umama ugezida umntwana izandla ogqoke iyunifomu efake isepa uyazivulavula ,azikhangele azikweshe njalo .

Abazali bageza izandla , belinde ukuthi bekhe amanzi, ekilinika lapho okulamanzi khona.

Kulehletshana labantu ngaphansi kweshedi abagqoke izigqoko ezitshiyeneyo. Abanye balamasudu, abanye bagqoke izigqoko ezinde okwamagama. Ngemuva kulezihlahla ezibukekayo.

umfana omncani uncediswa ngumnwewabo ukukha amanzi abanye bevela esikolo abanye bedlula endaweni yonaleyo utshengisa uthando oluvela kumfana lo.

Abafundisa abesifazana abasakhulayo bahlezi kulelibhilidi elilomabona kude lwalezi insuku balalele lokhu abakufundiswayo njalo bakhangele obafundisayo

Kuhlangenwe abantu bahlezi baba ludwendwe oluhle ezitulweni lasema tafuleni balalele lokhu abakufundiswa ngumama lo ogqoke okumhlophe leyi yi workshop bayabonisana

Abazali bayisiqetshana balalele obafundisayo ebafundisa mayelana ngezengqondo. Bathule zwi balalele bavela endaweni ezitshiyatshiyeneyo ukuthi bezofuna lolulwazi.

Umkhankaso okhona okubaluleka ukuthi inqondo zihlale zicabanga lemicabango emihle ngazo zonke izikhathi ubakhona ngo October.

Umkhankaso wokukhuthaza ukuhlanzeka kwendalo okufanana lezihlahla lalapho abantu abahlala khona.

Uphawu lukhombela lapho okubelethelwa lokubelethiswa khona omama, omongikazi bayahlola abantwana bebakhiphe eziswini bebagezise beze bebagqokise.

Esibhedlela kulendawo zokufika uhlale kizo usalindele ukuthi oyabe engene kumongikazi aphume akutshiyele ithuba lokuthi lawe ungene phakathi uncediswe.

kulaliswa isigulane ingubo zombheda zinhle ziyakhanya ukuthi ziwatsiwe njalo indawo leyi kulokumemetheka kwe mosquito ngoba kulabo mambule ovikela ukuthi umntu engalunywa yi mosquito

Ukugeza izandla kuqakathekile kakhulu ngoba kuyasivikela emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo umuntu kumele ageze esebenzisa isepa ahlikihlikihle ingaphakathi langamevu yezandla zakhe zonke ebesegeza futhi ngamanzi akilini.

Unkosazana ukhanya elomkhuhlane wamehlo ongabe ubangelwa ngumoya ,uyahlolihlolisa ukuthi kukhangelwe umonakalo osuyenzekile ukuthi kungabe unganani.

Omongikazi bayabhoda bhoda endlini yeziguli nxa zilalisiwe bezihlola hlola ukuthi ziyabe ziqhuba njani njalo bechazela amalunga omdeni azo imikhuhlane abalayo.

Umongikazi balohlelo lwabo lokuhlaba abantwana besikolo bebavikela ubhubhane oselumemethekile umntwana ukhanya ethukile kakhulu kodwa umongikazi .

Kusesibhedlela indawo yakhona ihlanzekile imiduli yakhona mihle njalo kulama veranda lapho abantu abama khona ukwenzela ukuthi bengatshiswa lilanga besalinde omongikazi.

leyi yimota eyandise ukugadwa yizigulane nxa seziphatheke kakhulu iyagijima okwamagama njalo iletha umuntu esibhedlela ngesikhathi esifaneleyo.

Isibhedlela esikhulu esilamaviranda esibunjwe kahle siyatshengisa ukuthi umuntu nxa engena uyangaphi njalo akalahleki.

Omongikazi abathathu balemitshina ehlukahlukeneyo njalo bayancedisana kukho konke abathi bafuna ukukuhlela. Bagqoke lama mask eeeh lama gloves.

Indawo yokwelatshelwa kodwa ingaphandle yakhona kayithabisi ngempela kulamatshe indawo yonke ayiqedakali.

Omongikazi bahleli phezu kwebhentshi behlanganisela isifazane lesilisa bayabobothela bekhangele lowo obathatha umfanekiso omuhle kangaka

Umuntu angafa wande ukuthi ayehlolihlolisiswa kule indawo, ukuthi imbangela engabe imbulele kungabe kuyini, kuyahlolwa besuka lapho besebesiya kufaka emakhazeni.

Kuyakhuthazwa ukuthi ababalisi bezikolo belandele leli bhuku eselibhalwe lapha ukuthi bafundise izifundo eziphakathi kwalo njalo labantwana bebekwazi osokukhona .

Umkhankaso lo ngowokuthi nxa abesifazane befisa ukukhipha izisu baxikhiphe njalo balamalungelo wokuthi nxa umntwana bengamfuni bemkhuphe.

Lapha kulabaqeqetshi abalembala ehlukahlukeneyo. Abanye bansundu abanye bamhlophe. Bazogqugquzela ukuthi akutshiywa muntu ngaphandle loba uhlala emakhaya loba emadolobheni, siyafanana.

Umkhankaso wokwazisa abantwana ngengculaza esimemethekile eyeHIV and AIDS njalo ugqugquzela ukuthi labo sebengaba layo bebancane bengakayi emacansini.

Abesifazana abalemizimba ehlukahlukeneyo bahleli phezu kwesitubhu baludwendwe balindele ukuthi bayehlolwa ingaphansi yabo betshekwa imvukuzane.

Lesi yisaziso esiqondane labesifazana sikhangelisisa impilakahle yabo njalo lekhensa umkhuhlane wemvukuzane osuqede abesifazana.

Inengi labantu base Rwanda basukumele phezulu besiya ku mkhankaso womkhuhlane leyi esikhona ukuthi baxhasane labeze health

Kwezempilakahle abaqeqetshileyo bafundisa besebenzisa I projector ukuze abakhangeleyo babe lolwazi lwento okukhulunywa ngayo .

Nxa umuntu angabeletha ususwa kulabha wadi, abe selethwa kweinye indku lapho azagcinwa khona. Kuhlolwahlolwa umntwana kanye laye ukuthi baqhuba njani.

Lesi sisa thuthuka, asikabi sezingeni eliphezulu kulabomongikazi abasebenza lapha leziguli ziyabuya zizolaliswa.

Izigulani ezilemali ziyande ukubhadalela lindawo yokubeletha elezinto zonke ongazicanga njalo baphathwa ngohlonzi olukhulu

I wheelchair yandise ukusetshenziswa ngumuntu ogogekileyo ezikhathini ezinengi uyabe esukunyiswa ehanjiswa esambuzini aphinde ahlaliswe ma ehamba uyabe esebenzisa leyimota ekhona.

Esibhedlela abantu babuya ngemota ezitshiyatshiyeneyo. Abanye babuya ngezabo abalazo emakhaya. Inengi lijayele ukubiza i- ambulance ukuthi ibaphuthumise.

Isigulane sisesibhedlela esikhulu silalisiwe ngoba siphatheke kakhulukazi. Indawo yakhona ilekhetheni elibasepharethayo ukuthi omunye abengapha omunye abe nga.

Lapha kusesibhedlela kulemota ephuma igijimela isigulane esigula sisendlini imigwaqo yakhona mihle njalo kulendawo lapho imota eziphaka khona.

Isigulane esiphatheke okusezingeni elikhulu sizobonwa yisihlobo saso esibhedlela njalo kukhanya sokusebusuku ngoba sokulayithwe lamalayithi

Abafundi abancane abafundela ekuba ngomongikazi, bakubhilidi labo, bayahlolana behlolisisana, be aplaya lokhu abakufundayo ezifundweni zabo.

Imota ethatha abantu endlini abagulayo kakhulu ibagijimisela emtholampilo esibhedlela esikhulu phakathi kwayo uyabuhanjwa uselatshwa uncediswa ngokunye.

Udadewethu ugqoke ezimnyama uyakhangelwa ukuthi ibp yakhe ihamba njani, ukuhamba kwakhe kwegazi kuhamba ngendlela ephansi kumbe ephezulu ngumongikazi.

Ezempilakahle umongikazi ubhabhule umntwana esibhedlela ngapha omama labobaba balinde ukuthi ama"nurse" aba athende.

Leli libhakane elitshengisa ukuthi umuntu ma engena kulesisibhedlela uyangaphi engakabuzi njalo indawo yakhona inhle kakhulu iyakhanya ukuthi iqoqekile.

Omongakazi abasesibhedlela balungisa ijekiseni bekhipha umhluzi osembodleleni lethambo befaka phakathi kwejekiseni ukuthu belaphe isiguli esilapha.

Eklilinika kulebhakana elikhombisa ukuthi umuntu lomuntu kumele ayengaphi abagula kakhulu bayendaweni ezinjani labazobuzusa ngemikhuhlani.

Ibhakane elombala omhlophe lowesibhakabhaka elilotshwe ngobunono obukhulu lifakwe endaweni enhle okulemigwaqo ebukekayo ngemva kwayo.

Lesi yisikolo esabantwana abaleminyanga engaphansi kwemihlanu njalo sibona amaflag amabili ephapha emoyeni isikolo lesi sihle kakhulu.

Abazali babuye labantwababo eklinika yabantwana belande imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Benze udwendwe bahlala emabhentshini belindele ukuncediswa.

Ibhilidi elilombala onjengowaphakathi kweqanda ,lapho okuhanjiswa khona izikhwehlela, imichemo lamagazi ukuthi eyethesitwa.

Imithi eminengi nengi yande ukutholakala endaweni okuthiwa yipharmacy .Uyathola umuthi wokugeza njalo uphinde uthole imithi yokwelatshwa ngayo efunakala esbhedlela .

Umongikazi ugqoke imask yokuzivikela ngapha ubhala amamonthly reports, ubhala phansi amaactivities wonke abayabe bewaqhube ngalelolanga.

Leyi yindawo ethengisa imithi ehlukahlukeneyo okuthwa yifamasi. Lapha kubuya izigulane ziphethe amabhuku ekilinika zilayelwe ukuthi zizothenga imithi efunekayo.

Umongi osebenza efamasi ulungilungisa amashelufu aphinde alungise imithi yakhe ukuthi ihlale ngendlela ukwenzela ukuthi nxa esethengisa itholakale lula.

Indawo enhle yokwelatshelwa kulabomongikazi ababili sokuzaba labanye abagqoke impahla zabo ezingasizo zomsebenzi kulamabhentshi.

Ozithweleyo uhambe kudokotela abahlolwa abantwana ingaphakathi yabo ukuthi baqhuba njani bayakhula na njalo ba sebanganani lamanzi aphakathi esiswini ayabenela ukubaphilisa na.

Uze ubone ukuthi umuntu ulomkhuhlane lo umbona ngobuso bakhe obunganibuzondazondile, indlela ahamba ngayo ngani ngumuntu omdala osengukhulu konke nje kuyakhanya ukuthi akuhambi ngendlela.

Omongi abaqeqetshileyo basendaweni yokuhlinzela abaguli, bebahlinza bephinde bebathunge ukwenzela ukuthi besile masinya. Njalo banengi kusitsho ukuthi abakwenzayo kukhulu.

Inengi labomama lande ukubeletha abantwana abalesifo samehlo, okuthiwa yi glaucoma, kuyabe kulobulembu emehlweni alabo bantwana, abanye bayabona abanye bacina besiba yiziphofu

Abantwana bande ukuthatha abazali babo beyebahlalisa lapho okulabanye abagugileyo kutholakala omongikazi kule indawo abazabe bebakhangela bebapha lamaphilisi bexoxisana labo.

Isiguli siphatheke kakhulu okokuthi omongikazi kumele befake imitshina phakathi komzimba ukuze behlolisise imbangela yalumkhuhlane yikho ukuthi aze asile ulalisiwe.

Umuntu ulomkhuhlane wamehlo amehlo akhe ahlukene imibala elilodwa lilombala oyi hue kodwa leli elesibili lilento phakathi kwelihlo .

Lo ngumkhankaso otshengisa imbangela zokuthi umuntu angaphefumuli kahle kutshengisa ukuthi ungabhema awuphefumuli kahle lemoya leyi engahlanzekanga.

Leyi yindawo yokuhlolisisa imvukuzani .Nxa ubanjwe yona uyalaliswa ethafuleni leyi ,besebekuhloma phakathi kwendlu leyi emhlophe kakhulu.

Omongikazi baliqembu khanya sebelungele ukuthi bahlinze isigulane lesi eslele phezu kwamatafula njalo kulamalayithi ahlolisisa ukuthi lapho abasika khona yikho

Kulokuxoxisana thizeni phakathi kukamongikazi lomama lo ohlezi esitulweni esimhlophe. Kukhanya bayazwisisana lokhu abatshelana ngakho bayachazelana.

Omongikazi abagqoke ezomsebenzi bayahlolisisa ngemitshina yabo lokhu abakuhlolayo, bekucubungulisisa bentshintshana emtshineni begqoke lama glavs.

abantu abanengi balama allergies ahlukahlukeneyo lowu ule exema mkhuhlane we skin siyahlubeka sitshintshe lombala

Kulomkhankaso wokuthi omama bebuye bezokhangelisisa izibeletho zabo endaweni yaseRwanda bekhangelwa mahara bencediswa.

Isiguli siphatheke kakhulu, silalisiwe esibhedlela. Ingubo zokusimbathisa zinhle, zimhlotshana, ziyaboyakhanya ukuthi ziwatshiwe, njalo kuyabaonakala ukuthi bayamhlola.

Isigulane sesilisa esisanda kufika esibhedlela, sikhanya siphathekile. Sihlaliswe esitulweni sokulatshelwa, njalo sifakwe lemitshina eminengi.

Isigulani sihleli esitulweni sigqoke impahla zesibhedlela. Sitshengisa ukuthi siphatheke kakhulu. Sibambe ilembu elilombala obomvu owegazi.

Kufiziyo therapy isiguli sizwa inyawo ezibuhlungu umongikazi uyavocavoca ingaphansi yenyawo eyelula njalo emasaja.

Leyi yindawo okugcinelwa khona izinto eziyizinfihlo. Akuvulwa nguwonke wonke ngoba yindawo egcinelwa izinto ezifihlakeleyo kakhulu.

Umtshina lo uyahlolisisa i"cancer" njalo iyelapha imvukuzane. Bayakufaka phakathi wona ubusutshisa ama"cells" ayabe ephakathi komzimba wakho wona awemvukuzane.

Umtshina lo usetshenziswa ezigulaneni esezibulawa yimvukuzane. Kungaba ngeyamathambo ,eyegazi, eyengqondo ,le"cervical" leyamabele ukuthi wehlise.

Umongikazi osebenza ELaboritory uhlolwa igazi lesiguli ecubungulisisa ukuthi kungabe kuyikuyini okungayisikho okuphakathi kwegazi leli alikhangeleyo.

Umntwana omncinyane ongumfana ulalisiwe esibhedlela abazali bazombona bamlindile ngemuva kulabanye omama labo abalalisiweyo kule indawo.

Omama abane ababophe amaqhiye basemtholampilo. Bathwele i x-ray etshengisa amaphaphu kukhanya bagula umkhuhlane ofanayo.

Umama omutshazana uzohlabisa umntanakhe omncinyane ijekiseni yokuthi evikeleke emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo. Umongikazi ugqoke impahla zokuthi azivikele, engatholi imikhuhlane laye.

Umama usanda kubeletha usana lwakhe oluncinyane ujabule kakhulu njalo ulentokozo uyabonakala lasebusweni bakhe.

Umntwana uhlatshwa ijekiseni endaweni engaba ngeyesikolo. Ukhangele umanglazi elungiselela ukuthi amjuje

Umama ubukisisa umntanakhe osanda kumbeletha ,kukhanya uthabe okwamagama ukuthi usebelethile umntwana omuhle omhlophe nke .

Omongikazi abahlola ngezengqondo babhoda ngemota ngesigaba ngesigaba becubungulisisa ukuthi ingqondo zomuntu zilempilakahle na, njalo lemicabango yabo ihlanzekile na.

Abezempilakahle baphuma endlini yemathenethi lapho okubelethelwa khona labelungu abagqoke ezibomvu kukhanya bebezohlolisisa okunye.

Sokulomkhuhlane osumemethekile owe Covid 19. Umama lo ubuye ukuzohlatshwa ijekiseni ngomongikazi ogqoke ezimhlophe bazivikele okwamagama.

Kulomkhankaso ezikolo omongikazi bayakhonale. Belanda abantwana ukuthi bebahlabe amajekiseni. Bebavikela, emkhuhlaneni, ememethekileyo, ngalesosikhathi.

Amabhakane akhangele emaceleni amathathu ayatshengisa ukuthi nxa umuntu ethekelele kulindawo uyangaphi njalo engathola usizo kuyiphi indawo.

Akulanto ebuhlungu njengokuhlutshwa lizinyo elixegayo usungumuntu omdala, lande ukukhahlameza livuvukise umhlathi lize likhiphe lobomvu umuntu acine esewakhipha ukuze aphephe.

Ungavuvuka amadolo kumbe ngaphi komzimba abanye ulimale, ibhanditshi iyasetshenziswa ekugoqeleleni isilonda leso njalo kuyenza ukuthi kuphole masinya.

Umtshina lowu omnyama ujwayele ukusetshenziswa nxa kucubungulisiswa igcikwane elincane elokuthi angeke ulibone ngamehlo kodwa lumtshina uyakubona .

Isithulo lesi silamavili amane ,sande ukuhlalwa yizigoga. nxa kusetshenziswa lesi sithulo siyabe sihamba hamba ,sisiyale lale. Sibancedisa ukuthi befike lapho abafisa ukuyakhona.

Umama uzobona ukuthi umntanakhe uqhuba njani lowo mutshina uyafakwa phezu kwe esiswini sika mama ubusukhange khangela kusukela ekhanda kusiya enyaweni ukuthi umntwana uqhuba kuhle na

Abantu abazithweleyo abazali ngendlela yesintu kodwa bayayenza lokhu okuthiwa yi csection izigelo lezi ziyancedisa ukuvula vula ingaphakathi yomuntu.

Izigelo ezahlukahlukeneyo ngobuncane, ngobukhulu, ngokwenziwa ezinye zicijile ezinye zincinyane ezinye zilamakhanda amakhulu ezisetshenziswa nxa umuntu ehlinzwa.

Liphekisi elisetshenziswa nxa umama esanda kubeletha . Umntwana uyafakwa leli phekisi ethunjini leli akade esidla esebenzisa ukudla khona ukudlaokuvela kumzali.

Yindlu yokuhlolela abagulayo abazohlinzwa. Kulekhabothi ehlala izinto zokuhlinzela kanye lamalayithi ukubona izinto ezingaphakathi.

kwandise ukusetshenziswa ebantwini sebengaba badala, bancane obaba labomama nxa beswela umoya wokuphefumula ingani uyabanciphela bakufaka emakhaleni bakuhotshe.

Lapha kwenziwa okuthiwa yidialysis ngesikhiwa igazi liyasuka emzimbeni lihambe liyegeziswa ukuthi lihlanzeke liphinde libuyele lisiya kumnikazi.

Leli libhodlelana elilesiciko esibomvu lapho okuthathwa khona igazi lifakwe phakathi ukwenzela ukuthi lihambe eLab liyehlolisiswa ukuthi lingabe lilemikhuhlane yiphi.

Umtshina ocubulungusisa ingaphakathi yomuntu ikakhulu ama ribs, ikhangela okungaphakathi, imikhuhlane lokuthi awukadleki na, lezibungu.

Izigelo, lezingqamu ezisetshenziswa ekuhlinzeni umuntu. Oyenza i-operation etheatre, ukwenzela ukuthi asile masinya.

Kwadiswe ukugaxwa ngomongikazi labo dokotela entanyeni zabo nxa bebhodabhoda emawadini bayabe bekufaka kuzigulani besizwa ukuthi inhliziyo zitshaya kahle

Omama abalemikhaba bayandise ukuthenga amabhanti lawa agoqela isisu sabo ukuthi sibe phakathi, sibophe njalo isisu mfi ukwenzela ukuthi sibe sincane.

Kusendaweni yokuoparetela abantu esingathi kuse theatre lapho umongikazi uhlaba isiguli ngejekiseni eqolo.

Indawo yokwenzela inyawo ezi "artificial" ezincedisa labo abagogekileyo, laba qamukileyo, laba khitshwa izinyawo ukuthi bancediseke.

Zinyawo ezenziweyo njalo ezidalelwe abantu abakhubazekileyo kodwa ziyadura okungenziyo kakhulu.

Umuthi lowu unceda kakhulu nxa umuntu elesifo se hathi bheni, ukutshisa kwengaphakathi kwenhliziyo. Uyelapha kakhulu islungulela, uyanceda kakhulu.

Nxa umuntu ekhwehlekhwehlela njalo elesikhwehlela enganatha lumuthi siyatshabalala njalo lomkhuhlane umane uphele khonaphokhonapho.

Amaphilisi lawa anceda ikakhulu nxa usubanjwe lubhubhane lwe COVID-19 ayehlisa ukuthi ungatshiselwa kakhulu, lokukhwehlela lokuphuma amakhovula kuyehlisa.

Ungawabona usungaqamuka uthi ungaqamuka kuzamele ukuthi ube lendawo lapho ingalo yakho ezalenga khona kuyathengiswa njalo kuyatholakala lasemafamasi.

Nxa kuqanda abantwana abancinyane labakhudlwana bandise ukuthola uphepha, abanye bebe lamakhovula asabisayo angapheliyo. Leyi imithi iyancedisa ukwehlisa uphepha iphinde ibenze besile.

Lawa ngamaphilisi ahlukehlukeneyo, elapha lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Ungawanatha uyasila njalo asetshenziswa kabili kumbe kathathu ngelanga.

Amabhanditshi asetshenziswa ukugoqela lapho umuntu oyabe edabuke khona kumbe elesilonda khona or ewe walimala sokuzafakwa le ayisi ukuthi aqandelwe

Ngamaphepha aqinileyo, alohlonzi. Asetshenziswa ngomongikazi esibhedlela. Ayabe elamanzi. Isiguli sihlatshwa ijekiseni ukuze amanzi la angene emzimbeni. Ukuthi siqine.

Lawa ngamanzi ayabe efakwe ephetshaneni angezelela igazi ikakhulu kulabo abayabe beke baqaleka kancane njalo bengani bayagulisisa.

Lesi yisigujwana sedrip esisetshenziswa nxa umuntu engasela mandla siyangezelela amandla legazi konke umuntu avuke athi khwatshu.

Lowu ngumuthi wabadala oncedisa nxa umuntu esizwa ukukhwehlela njalo lesifuba sakhe sibuhlungu uyelapha okwamagama

Umuthi wokukhwehlela lowo uyasebenza okwamagama unathwa kanye after every 4hours njalo uyancedisa isikhwehlela ukuthi siphume.

Lawa ngamaphilisi ahlukehlukeneyo, anathwa nxa umuntu esenhlungwini lawa abomvu ngama brufeni anceda nxa umuntu egula kumbe engine esikhathini.

Lawa ngamaphilisi ahlukahlukeneyo imibala, ilombala obomvu lemihlophe lombala ofana lesibhakabhaka .Amaphilisi lawa abizwa kuthiwe ngama "Capsule".

Lo ngumuthi owenziwe ngethambo ngaphandle, ulesiciko esimhlophe owokwelapha nxa umuntu ebulawa yisisu njalo unathwa kabili ngelanga.

Amagloves wona asetshenziswa ezikhathini ezinengi langabantwana besikolo nxa bedobha ingcekeza ukuze bevikeleke emikhuhlaneni. Labo mongikazi bayaqoka ukuthi bazivikele.

Kuthengiswa efamasi kusetshenziswa nxa umuntu ephela amandla. Bandise ukuxhumeka engalweni kwenzela ukuthi amanzi angene kahle emzimbeni.

Kulamaphilizi amanengi atshiye tshiyeneyo ngemibala kule Pinki, kule Yelo lamhlophe leBrufeni lamaPharasethi.

Izithandani zethekelele laba ababona ngezokubakhuthaza ukuthi baqhubeke bethandana, bahlezi phezu kwesofa njalo balalele ukuthi baxwayiswa ngani lokuthi balungise nga.

Inengi leziguli ligula imikhuhlane etshiyeneyo ingakho nje bengafakwa kumabhilidi afanayo lapha siyatshengiswa ukuthi kule bhilidi u award A utholakala ngaphi kanye lo ward B akuhlangananga .

Abantu abahlukehlukeneyo abesilisa abesifazana abadala labancane bathe gwaqa bazixwayiswa ngokumemetheka kwemikhuhlane esikhona.

Kukhanya umfowethu uxakekile, uku"consultation" bayamxwayisa. Bayamazisa ngesimo asephakathi kwaso, ngani akafuni kwamukela lokhu osokukhona.

olucane olusanda kubelethwa luthandalwe ngamantsaro kutshengisa ukuthi umzali walo ngezemali akulalutho muhle kakhulu umntwana

Abantwana besikolo baphumile baya kutrip besiyafundiswa ngemisebenzi ehlukahlukeneyo. Bagqoke ezokuzivikela kuleyi indawo ukwenzela ukuthi bengalimali.

Sokulomkhuhlane osumemethekile , omongikazi sebekhuthazene ukuthi behambe ezigabeni besiyahlabahlaba abantwana ukuthi beze bevikeleke ngomkhuhlane

Umama labantwana bahlala emakhaya, abantwana bathwele amaqhude munye ngamunye njalo makhulu okwamagama .Kutshengisela ukuthi bayazifuyela bayathola okokudla.

Ababona ngamalungelo abantwana endaweni ese Rwanda bayagquguzela ukuthi abasakhulayo bephathwe kahle. Bancediswe kungabi labantu ababahlukumezayo ngitsho abazali babo ..

Imuli ziyakhuthazwa ukuthi zigcine abantwana abancane ngendlela efaneleyo bayagqugquzelwa okwamagama njalo nxa umuntu engenelisi ukubagcina uzathathelwa yilabo abama social service

Abantwana besigaba lesi kukhanya abatholi ukudla okwakha imizimba. Bacake okoswazi bayahawulisa lempahla ezigqokiweyo azikhwabithisi. Bayazidubekela.

Abantwana abala okokugqoka izicathulo njalo balomkhuhlane okuvuvukisa inyawo kukhanya lezi inyawo aziwazi amanzi ngoba zingcole okwamagama.

Isiguli esingumntwana oyinkazana esincinyane sizelula inyawo ngokutshova tshova ibhasikili esibhedlela.

Umfana osakhulayo ubuye esibhedlela egula usephiwe umuthi osegabheni elili thambo onathiswa ngesipunu esincane ukuthi .

Umfanekiso olempiko osanyoka ezimbili ezithandele isigojwana ojayele ukumela ezempilakahle ikakhulu emazweni atshiyeneyo wonke.

Abantwana besikolo bakhombele ibhakane elixwayisa umphakathi ukuthi bekele indaba yabo yokutshayana ezindlini njalo ku affecter labantwana.

Umongikazi utshengisa umama osanda kubeletha usana oluncane ukuthi lubanjwa njani njalo lumunyiswa njani esibhedlela.

Umncintiswano owenziwa ngabantwana besikolo owamabhasikili begqokiswe kahle ukuthi bazivikele bengawa lamabhasikili emahle kakhulu.

Umfana osezingeni eliphansi eleprimary. Uthole imiklomela ekugijimeni. Waba yingcitshi, kulokhu.

Ntwana beprimary abasezingeni eliphansi basendlini yokufundela ama computers. Bonke balama computer ngamunye ngamunye, bonke bayaqeqetsha.

Ababona ngeze pharamedikhi bayenza umfanekiso ukuthi nxa umuntu esethe waphelelwa yikuphefumula waphelwa ngumoya wenziwa njani, uphathwa njani ukuze ancediseke esasendlini.

Umkhankaso uvela kwabazempilakahle ukhankasela isikolo lesi ukuthi sesivulile ukuthi abantu sebengazo bhalisa ngemali encanyana ukwedlula leyo abade belayo

Umongikazi uqeda kukhangela isigulane sakhe , ubesinika amaphilisi , esesula esibuza lokuthi silelenjani lapha uyasuka usebuyela kwabanye

Umkhankaso 1owu ngowokudonetha igazi, ezibhedlela. Lapho ohlatshwa khona imithambo, ibisikhupha igazi eliya ephokhethini. Beselisiyanceda, abantu ababa sengozini zomgwaqo.

Isiguli sivela ngakibo siphuthunyiselwe yi ambulance sisiza lapha esibhedlela sesigijinyiselwa phakathi kwebhokisi ukwenzela ukuthi sithole ukwelatshwa okuphezulu

Lapha kusesibhedlela esisemakhaya esibhoda bhoda siselapha abantu njalo akula bhilidi lakhona kuvalwe ngama "curtain".

Umongikazi uxhonxa amakhala esiguli ewahlolisisa ukuthi awalamkhuhlane na oweCorona Virus. Ugqoke amamask lamaqhiye awokuthi azivikele.

omongikazi basendlini yokusikela abantu nxa beselatshwa lapha sebengenise ukubabonisa ingaphakathi yomuntu abamlaphayo

Abafazi bagqoke okokuzivikela okuse zingeni eliphezulu kutshengisela ukuthi sokulo bhubhane osulu memethekile kuleyi ndawo kumbe kulemithi abayi bambayo engabalimaza.

Leyi yi reproductive system yabomama lapho okukhangelwa khona amaqanda lawa amabili ukuthi nxa bekuma periods asuka engena ethutsha ecina esiba ligazi

Abazali balande ukuzo tester ukuhlolisisa igazi ngomongikazi kukhanya banengi abazazohlolisisa ngoba kuchaywe lama tube okufakela lelogazi

Umabonakude ukhiphe ubaba osebebenza epharmacy etshengisisa ekhuluma ngalokhu abakuthengisayo njalo emuva kulezinto zakhona.

Lapha kulomzali lomongikazi bayachazelana abantwana ngokuqhubeka kohlelo abalalo, bebuzana betshelana bencedisana.

Izihlahla ezigcwele lapha ziyanceda ikakhulu ekuphefumuleni zisinika umoya omuhle, njalo ohlanzekileyo, zikhanya futhi ziyadliwa nxa sezizele abantwana.

Ilambazi elilapha landise ukudliwa ngumntwana olenyanga eziyisikhombisa njalo ayanceda ukuthi ukhulise umntwana konke lochago luqinisa amathambo omntwana.

Imota le iyaphuma iyagijima ukuthi iyethatha isigulane esisendlini esesiphatheke kakhulu ukuthi sizolatshwa silalisiwe lapha esibhedlela.

uchago lunathwa ngabantwana abalabazali abehluleka ukwehlisa uchago lwamabele becine benathiswa lolu oluthengwayo oluyabe lucucuzelekile

Indawo yokufundela lapho kufundiswa imisebenzi yokwenza ngezandla efana loku lungisa izimota ukwenza amakhekhe.

Ibhilidi elihle kakhulu njalo elikhulu kulapho okuthengiswa khona imithi, yokuthi umuntu azilaphe nxa egula iyanathwa imithi yakhona.

Idolobho elincanyana, lile famasi lapho okuthengiswa khona imithi oyabe uyibhalele ekiliniki ukuthi uyithenge okwenzela kuthi isile. Kule mithi lamaphilisi.

Leyi yindawo yokuthengisela imithi okuthiwa yifamasi ingaphandle yayo inhle okwamagama kukhanya iyakhiwe edolobheni elikhulu.

Leyi yimithi eqoqwe ngobunono obukhulu ethengiswa ezitolo zemithi lapho okuyabe kuthunywe khona abaguli ukuthi bezothenga lokho abayabe bekuswelr ezibhedlela ezinkulu.

Imithi yokugcoba ehlukahlukeneyo ethengiswayo efamasi lochago labantwana abancani nxa bengamunyi unani wani kusiya kwamanye amanani.

Indawo esedolobheni lapho okuthengiswa khona imithi oyabe uyibhalelwe esibhedlela okuthwa uyethenga ehlanganisela amaphilisi lemithi enathwayo.

Imithi esemabhokisini eminye isemagabheni alezivalo ezimhlophe. Amaphilisi la asetshenziswa nxa umuntu egula lama philisi la amanye asemabhokisini.

Imithi ehlukahlukeneyo, ephiwa abantu batshiyeneyo abagula ngemkuhlane engafananiyo, imithi leyi iyathengwa

Ibhilidi elide elefamasi, elisemavinkilini lapho okutholakala khona imithi etshiyetshiyeneyo, yokwelapha inhlungu ezitshiyeneyo njengeBP.

ngamaphilisi atshiyatshiyeneyo ayelapha imkhuhlane etshiyatshiyeneyo njalo etholakala iphinde ithengwe e pharmacy

Lapho okuthengiswa khona imithi etshiyatshiyeneyo engaba ngeyabantwana labantu abadala ngemva kokuthi umuntu aqala eye ekilinika ayatshelwa ukuthi athengeni abe esebuya kulelibhilidi.

Izakhamizi zithabile ziyagqugquzela umkhankaso lowu, bonke babumbene kulesisinqumo yokuthi bezivikele njengekhomunithi

Kulomnkhankaso osumemethekile kule indawo, abantu baludwendwe, balande ukuzoncedincediswa, mhlawumbe kuyaholwa ukudla, kumbe kuyelatshwa, kuphiwa lemithi.

Inhlanganiso abaphathelane lezemikhuhlane balande abantwana labasakhulayo kulindawo ukuthi bezibachecker igazi ukuthi lihamba ngendlela efaneleyo na.

Kulungiselwe abavakatshi labezekhankasa, mayelana lemikhuhlane esiyandile kuleyi indawo. Kulezitulo lapha okuzahlala khona labo abamenyiweyo, ukuthi bazoncedisa.

Abantwana besikolo babiziwe bonke basebebuthaniswa endaweni eyodwa ngoba kulezivakatshi ezingamapholisa lamasotsha bayaxhwayisa ngokuthi baziphathe ngendlela efaneleyo.

Kulomkhankaso kulesi sigaba. Abantwana babuthene bayaphiwa izikipa. Sokuyisibhubhubhu ngapha langapha, inengi lifuna ukubona ukuthi kanti kwenzakalani njalo kuphiwani.

Abasakhulayo bethekelelwe ngabezempilakahle ngomongikazi bazohlolisiswa ukuthi igazi labo liqhuba njani. Babalande enkundleni zemidlalo ukwenzela ukuthi behanqe ...

Kulomkhankaso okhona endaweni leyi ,inengi elilapha ngabesifazani. Bayalunguza betshengisisa ukuthi balothando kulokhu abakutshengiswayo.

Ihletshana labantu abadala, lithe gwaqa kuleli bhilidi lizofunda liqeqetshiswa ngezempilakahle yilaba abaqeqetshayo.

Lapha kubuthene abantu abatsha abesifazane labesilisa balalele obachazela ngemikhuhlane.

Kulomkhankaso okhona ohlanganela abantu abatsha bayakhangekhangelwa ukuthi amagazi abo ahamba ngendla okumele aqhube ngayo baludwendwe balindele ukuthi bahlolwe.

Umntwana omncinyane uxubha amazinyo, ngapha ugogekile ngasemehlehlweni kodwa utshengisa injabulo enkulu kakhulu nxa exubha amazinyo akhe.

Izakhamuzi zihlezi zithe gwaqa, kulabo mama abathathu labantwababo, bahlezi balalele lokhu abakutshelwayo ngalesi isikhathi.

Kulomkhankaso okhona omongikazi abancane bahlola abantwana besikolo iBP ukuthi igazi lihamba ngendlela efaneleyo yini emzimbeni.

Abantu babuthene phansi kwamatende. Abanye bahleli phansi baphethe izambulena belinde ukuthi bexoxisane lalabo ababayethekeleleyo kulesisigaba.

Imota yezigulane ebizwa kuthwa yi ambulesi ilethe omongikazi endaweni leyi ukuthi bazoqeqetshisa abanye omongi kukhanya kulohlelo olukhona.

Esigabeni lesi kulomkhankaso wokuchazelana ngemikhuhlane etshiyatshiyaneyo, lokufaka amabizo abantu kuDatabase. Omongikazi labazali bahlangene endaweni eyodwa.

Abantu besifazana labelisilisa abagqoke izikipha ezilombala obomvu, belungela ukuthi bangene ebhasini encane emhlophe besiya emsebenzini.

Imikhankaso eyenziwa ngabasakhulayo bewenzela ezinkundleni zokudlala besenza osowabo. Enkundleni zenalezo behlola lamaBP.

Isigaba sonke sithe gwaqalala sibi sagogo, samntwana, sababa ukuzohlanganela lomkhankaso oyenziwa ngabezempilakahle.

Sifunde kakhulu ukuthi obaba bayatshaya omama baze babalimaze abanye baze babulawe ngomkabo. Lapha siyakhuthazwa ukuthi kwekelwe ukutshayana, sihlale kulokuthula emakhaya

Umkhankaso osumemetheke kule indawo kukhankaselwa abantwana abangamankazana ukuthi labo balamalungelo afana lalawo abafana abawatholayo, njalo kumele bephathwe ngokufanayo.

Umama ukethe umntwana ssibhedlela omncinyane ukuthi azohlola ukuthi sekhulile okwebanga elinganani ubude bakhe, isisindo sakhe singanani , umongikazi ebeseloba phansi

Kubuthenwe kulabazali esingathi ngabezinkampani eziphezulu labantwana besikolo kukhanya sebephiwe ezokuvikela ezokuvala ngaphansi nxa bengene esikhathini

Yindawo yokufundela. Kubizwe abezempilakahle, ukuthi bezefundisa abantwana abangamankazana. Mayelana lokukhula kwabo. Bebatshela ngamaperiod.

Umongikazi ugqoke amaglovosi uhlaba ijekiseni enkulu okwamagama esigulaneni esigqoke umbala oluhlaza okotshani.

Ikhampani yabelungu izopha abahlala emakhaya ama pads ukuthi bawasebenzise nxa bekuma periods iyancedisa kakhulu ikakhulu emakhaya ngoba bayadubeka inengi.

umama ozithweleyo olungiselela ukuya beletha uze ukuthi ezohlolisiwa ukuthi umntwana uqhuba njani uyakhula na? njalo lamanzi asesiswini

Abangane ababili ebesifazana bagonene bathatha umpikitsha. Ngemva kwabo kulesihlahla esiluhlaza tshoko lomduli.

Abantwana bayafundiswa ukuthi impilo isezandleni zabo njalo iphethwe yibo lokuthi konke abangakucabanga okubi kungabenza be afecteke nxa sebekhulile.

Abantu abahlukahlukeneyo bahleli phansi, bendlala amantsharo, bayalalelana, baphakamisa izandla bayaxoxisana ngalokho abakhuluma ngakho.

Umzali lomntwana bayaqabulana esihlathini, ngemva kokuthola indaba ezinhle okwamagama esbhedlela

Abantwana besikolo bafundiswa imisebenzi yezandla efana lokuthunga besebenzisa uhali lomxeba njalo bezithungela ukuze bekhone ukuziphathisa nxa sebekhulile

Ogulayo uthwele umntwana yena kukhanya kezwa kahle uphatheke kakhulu ulalisiwe esibhedlela kodwa ujabule kakhulu ngoba,

Umongikazi ogqoke ezokuzivikela waze wafaka lama glovosi. Uhlaba ijekiseni isiguli ukuthi siphephe njalo sisile singatholi imikhuhlane esikhona.

Kuselaboratory lapho okuhlolisiswa khona amagazi lezikhwehlela lapha kuhlolwa igazi belihlola izifo ezitholakala ngocansi.

Umama lomkakhe bazoqhaza ukuthi umntanabo osesiswini uqhuba njani bekhangela ama parts omzimba le heart beat rate.

Umama ozithweleyo ubambe isisu sakhe ngaphezulu langaphansi exoxisana lengane yakhe ephakathi kwakhe.

Ngemva kokudlala ezengunqu umnewethu uyazelula izandla lengamuva yakhe ukuthi itshone yelulekile.

Lesi sihlalo siyande ukusebenzisa ngaba gogekileyo. Sibanceda ukuthi behambe bebhodabhode beyefika lapho abasisa khona, njalo kuyabe kulomuntu oyabe ebaphusha ngaso.

Lezi yiziboniso zomkhuhlane ezifana lokutshaywa likhanda ukuhlanza okungapheliyo ukuba lemicabango emibi inhliziyo ize iqale ukutshaya kancane kumbe kakhulu.

Amanzi yimpilo. Kuqakathekile ukuthi sinathe amanzi phose amanani amabili, kumbe amathathu, ngelanga. Ukwenzela ukuthi igazi lethu lihlale ihlanzekile, njalo lomzimba wenelise ukusebenza kahle.

Inqola le yandise ukusetshenziswa ngogogo asebebadala kakhulu abangenelisi ukuhamba abanye behlatshwa ngamadolo. Nxa behamba bayabe beyifuqa ukuze ibafikise lapho abayakhona

Umuntu engaqamuka inyawo eyehluleke ukuhamba uyande ukufakwa iplaster ebese sebenzisa lesisigodo esiyenzwe ngensimbi ukuthi simncedise ukuhamba esuka le esiya le

Udadewethu ugqoke impahla zokuzivoxaxoxa umzimba. Uyazelula ukwenzela ukuthi usuku kwakhe luqhube kuhle ngoba ungayekela usungalimala.

Owesilisa obekade egijima usefike endaweni engathi iphezudlwana kulendawo le ebe suka khona kuyo useyibukisisa ezelula izandla .

Udadewethu unatha amanzi esigujaneni ngapha efake ama earphones .Kutshengisela ukuthi ubegijigijima evocavoca umzimba.

Ubhudhi ngemva kukugijigijima lokuzivocavoca umzimba uyaphumula enatha amanzi elalele ezomculo ziphuma efonini yakhe.

imitshina ehlukahlukeneyo kulomtshina wokukhangela ukuthi igazi lakho lihamba ngendlela okufanele libe lihamba ngayo na ukuthi likhuphukile indlela yokuhamba ngayo kumbe lingaphansi

Amanzi yimpilo. Usisi unatha amanzi ngemva kokugijigijima e exerciser. Ufake lethawulo emhlophe eyokuzihlikihla iziginqo.

Amanzi yimpilo abagijimi abanengi bajwayele ukuthi nxa sebediniwe bayanatha amanzi ukwenzela ukuthi bebe lamandla amanengi.

Kulezemidlalo ezihlukahlukeneyo. Lowu ngumncintiswano wekharathi, lapho okuyabe kutshaywana khona umuntu aze awe athi daca , abesewina.

ubaba uya stiletsha uyazivocavoca umzimba ngemva koku gijima ezelula ukuthi engalimali nxa esesuka lapha abekade ekhona

Umnewethu ugqoke impahla ezamaspotsi, uyazelula, elungiselela ukuthi aphume ayegijima ngaphandle.

Yindlu elaliswa abantu abagula kakhulu, kwenzela ukuthi omungikazi babahlolisise, ebudeni bensuku lasebusuku, njalo abantu bangavakatsha.

Umongikazi ugqoke i mask yokuzivikela umlomo lama gloves ezandleni njalo uku zoom meeting ku laptop yakhe ufundisa ngezempilakahle.

Umongikazi oqeqetshileyi uze ku mithingi lomunye umongikazi ophetsheya ongumlungu bencendisana befundisana.

Imibhida itholakala ezingadini lasezivandeni ezikhulu lezincane. Yandise ukudliwa, iyaphekwa. Abanye balokuyibhoyila abanye bayayifraya ukuze ibemnandi Okwama gama.

Iherb liyandise ukusetshenziswa etiyeni liyanathwa liphinde lelaphe phakathi emzimbeni lenze umuntu abe legazi elinengi.

i guava liyanceda kakhulu ngoba liyathela izithelo ezimnandi ziphinde zikhwabitheke amahlamv azo aphinde abe ngumuthi wokwehlisa umkhuhlane wegazi

Leli liluba lesintu esingathi lihebhu elihlafuhlafunwa nxa umuntu elamadlala liyasilisa lanxa umuntu elezilonda liyahlikihlelwa lapho okulesilonda khona.

Isihlahla seavokhado, esesizele abantwana abangakavuthisisi, selapha umikhuhlane wenhliziyo. I avokhado lona lile oyili yenceda inwele ukuthi zikule kahle

Isihlahla esiluhlaza tshoko esizimilela sodwa ezindaweni ezingathi zimanzi esibizwa kuthwa ngumhlafutho selapha inyawo ezibuhlungu siyageza isinyama

Indawo enkulu elibanga elide eyokulima, lapha akulinywa ngamakhuba kulinywa ngezimota okuthwa ngama thirekitha njalo kuyabe kulabantu abanengi bezohlolisisa.

Ngumfanekiso wetiye esekomitshini eye ginger le mint ijayele ukulapha imikhuhlane enjengabo flue njalo iyakhipha izikhwehlela njalo iyahlanza umzimba wonke

Ngamafutha amhlotshana okugcoba umlomo ayenziwe ngeAlovera anceda ukuthi umlomo ungadabuki njalo uhlale unukelela.

Leyi yindawo yokuhlangahlanganisa imithi yesintu, ogalikhi, amaklovusi, labojinja. Imithi leyi inceda ukuthi igazi lihamba kahle emzimbeni.

Lezi yizixubho, ezisezingeni eliphezulu kakhulu ezande ukwenziwa yilabo abayenza nge Alovera njalo ziyakhanya ukuthi ziyasebenza ekuxubheni amazinyo.

Kuhlangahlangane amakha awesintu anathwayo leminye ephinda ibeyimibhida ukuthi uyayisikelela uyiqobelele embizeni ubusuyidla kanye lesitshwala.

Isihlahla lesi sandise ukuba lameva ahlaba okwamagama njalo inengi lisebenzisa ukuthi kubengumthunzi ikakhulu emulini nxa kuxoxwaxoxwa lokuthi kube zinkuni.

Yimithi yesintu ehlukahlukeneyo eminye itholakala ezihlahleni. Eminye ibe yizithelo eziyabe zithelile egangeni ,kucola coliwe.

Inengi emakhaya lande ukutsheba ngalesi sihlahlakazana esande ukuba lijodo kumbe kubelibhobola. Sijayele ukuba lamahlamvu amahle afana njengeqanda.

Iluba leli litholakala endaweni ezitshiyetshiyeneyo ezigoqela egangeni kuphinde kube li hebhu elingatholakala lasendlini. Liyelapha kakhulu.

Isihlahla esibizwa kuthwa ngese Guava esizalala abantwana abelentanga simnandi kakhulu njalo selapha laba abale BP siyayehlisa ukuhamba kwegazi.

Iluba elimbala oluhlaza tshoko leflawuzi elihle elilokumhlophe elijayele ukusetshenziswa nxa abantu befakile endlini bececisile

Lapha usisi uqoqaqoqa imithi yesintu esicholiwe yahluzisiswa yafakwa emambodleleni amahle esilindele ukusetshenziswa.

Isihlahla esihlanyeliweyo sifakwe eyadini sona sincedisa kakhulu ekungezeleleni igazi njalo silihebhu.

Isandla sifumbethe umuthi wesintu ovela ekuxexebukeni isihlahla wasugigwagigwa waze wacina usuyimohitshana.

Isihlahlanyana esebhobola esesidliwadliwe yizibungwana ezitholalakala enhlabathini. Isihlahla lesi sesingatsha.

Isihlahla lesi sitholakala egangeni silamaluba amhlotshana siphinde sibe lamahlamvu aluhlaza tshoko siphinde sibe labantwana abangathi bafunukuba yibrown .

Ibhobola eluhlaza tshoko liganxeme phakathi koqethu. Kuyakhanya ukuthi lilempilakahle.

Imithi yesintu ifakwe ezigujaneni ezincane lasemabhodleleni amancane alombala oluhlaza tshoko, njalo athengiswa emavinkilini.

Emasimini akuhlakulwanga kuloqethu olusabisayo njalo kulebhokola eselimila amaluba elimila kule indawo.